Abantwana abancane abafunda imfundo yokuqala, ebalungiselela ukuthi bejwayele ukudlala labanye abantwana. Bahlezi etshanini obuluhlaza, kukhanya ababalisi babo bayabancedisa kokuthile.

Bayeqa abantwana bayadlala phela ibanga leli elincane lifunda ngokudlala. Asiboneni ukuthi indawo abadlalela kuzo zihlanzekile sidobhe amatshe, izigodo Kanye lamambodlela afileyo

Abafundi kumele bedingelwe ingwalo zokusebenzisa esikolo. Bengaba lazo lezi ngwalo zokubala, bayakhuthazwa ukuthi baziphathe kuhle ukuze zingadabuki.

Abazemfundo yaphansi bafunda inombolo .Abafundi kumele babekwazi amanamba asetshenziswayo nxa bebala.

Kuyakhuthazwa bonke abaphathi bezikolo ukuthi befake amabhakane atshengisa ukuthi isikolo sitholakala ngaphi, singumango onganani kusukela emgwaqweni.

Zinengi ingwalo, zifakwe phakathi kwekhabothi. Kudingeka abafundi abathanda isikolo ukuze bajabulele ukubala ingwalo lezi.

Izifundo zebanga laphansi ziqakathekile zilungiselela umntwana ukwazi ukubala, nxa engafunda imisindo yamabala kubalula ukuthi abale.

Abafundi bemfundo yaphansi bayabala kukhanya sebexabene lokhu kungabe kubangelwa ngamabhuku okubala angeneliyo. Izikolo ziyakhuthazwa ukuthenga amabhuku amanengi ukwenzela ukuthi enele abantwana.

Imfundo yebanga laphansi iqakathekile .Ezikolo sithola kulabaphathi okuyibona abancedisa ababalisi kanye labafundi. Nansi ihofisi yomphathisikolo.

Nanzi ingwalo zigcwele phakathi kwamakhabothi kudingakala abafundi abajabulela isikolo ukuthi bafunde ingwalo lezi ukuze baphumelele ezifundweni zabo.

Abafundi bemfundo yaphansi baya esikolweni. Nampa bahamba bedlala besima besilwa , kumele batshelwe ukuthi bengahambi besilwa endleleni.

Umfundi webanga eliphansi wenze umsebenzi oncomekayo kakhulu udwebile izikhali ezisetshenziswa nxa silima

Abantwana abasalovi esikolo sebebuya nsuku zonke ngoba bekwazi ukuthi bazathola ukudla. Siyambonga uhulumende ngokuletha ukudla ezikolo.

Abafundi bemfundo yaphansi benze izigombolozi ngabantwana kukhanya bayadlala , kulabantu abadala okutshengisa ukuthi ngababalisi

Abantwana baya esikolo bonke bakhanya begqoke impahla ezifaneleyo ukugqokwa esikolo. Bahamba bethwele izikhwama.

Abantwana abafunda ibanga eliphansi bazwisisa esikolo nxa bebona imifanekiso bayazama ababalisi ukufundisa mayelana ngemuli bedweba bebatshengisa abantu abathokakala emulini.

Abantwana basesikolo , kulezi insuku bayafunda behlangene abafana lamantombazane , imfundo isiphucukile , siyabonga uhulumende ngokunanzelela umntwana oyintombazane

Abafundiswe abantwana ezikolweni lapho okulahlelwa khona amaphepha akugejwe igodi elitshonayo kulahlwe amaphepha engabonakali indawana yonke esikolo

Bamile phandle abafundi kuyabonakala ukuthi umbalisi akekho phakathi ,ngoba phela laba basesebancane ungabatshiya bodwa basala bedlala.

Umbalisi labantwana besikolo bahlezi endlini yokufundela benza izifundo ezitshiyeneyo besebenzisa imitshina yokufunda

Abantwana abancani bayathanda bahamba esikolo bebambene okutshengisa ukuthi inzondo abalayo asithandaneni njengabantwana abancani

Imfundo yaphansi iqakathekile. Ababalisi bayathatha ithuba labo belungiselela imfundo le. Bayalungiselela izifundo zabafundi.

Abafundi bemfundo yaphansi bayaqakathekiswa. Ababalisi bayadingelwa izinto abazisebenzisayo ukubhalwa umduli kanye lokubhala lapha abafundi abazabala khona.

Ulwazi lwalezi insuku luphucukile. Nanku esikolo semfundo yaphansi bavula amanzi emazengeni engena phakathi kwetanka , umntwana usevula eceleni impompi ukuze ethole amanzi.

Kubalula ukuthi abafundi bemfundo ephansi bezwisise into oyifundisayo uma kulempikitsha. Ungafaka impikitsha, ube usubhala ibaka eceleni. Bayenelisa ukubala.

abafundi bebanga eliphansi basesikolweni bajabulile bayadlala indawana yonke kuqhakathekile ukufunda

Abantwana besikolo bayahlabela. Basebenzisa imitshina eyenza amazwi abo azwakale khatshana. Kumnandi ukuhlabela.

Imfundo yaphezulu ayibandlululi kulezi insuku, omama labo baba amajaha lezintombi sebesenza izifundo ezifanayo akusakhethi njengakudala okwakuthiwa odokotela ngabantu besilisa.

Abezemfundo yaphezulu lemfundo ephakemeyo bayancedisana ezifundweni zabo. Kuhle ukusebenza bengamaqembu ngoba bebonisana okuthile. Basebenzisa umtshina.

Imisebenzi siqala ukufundelwa esifundweni sebanga laphezulu nxa umntwana esesikolo uhle efundiswe imisebenzi etshiyeneyo nampa siyababona bayapheka bafundela umsebenzi wokupheka besafunda ibanga laphezulu

Sebeqeqetshile abafundi bemfundo yaphezulu. Sebesenelisa imisebenzi yezandla enjengokutshisela insimbi. Sibona bevale amehlo begqoke izigqoko zokuzivikela.

Abantwana abasafundi amabala kuphela esikolo sekwadlula ukuthi abantwana bafundela ukuyasebenza emahofisini. Kulezi insuku abantwana sebefunda imisebenzi yezandla, nampa bafunda ukupheka.

Lihle igceke labafundi bemfundo yaphezulu lilendawo njalo ezokudlala lapho bengekho ezifundweni zabo. Kuyadingakala ukuthi baphumule badlale.

Ulwazi luqalela esikolweni, abafundi balungisa izinto ezehlukeneyo. Lokhu kubalungiselela ikusasa labo ukuze benelise ukwenza izinto, nampa babumbe ibhasi.

Indlu yokufundela ilamatafula amahle alungisiweyo aceciswa kuyabukeka ngoba imibala yakhona mihle ithe klaaa

Kulegceke elihle elokudlalela emfundweni yaphezulu , lapha badlalela imidlalo etshiyeneyo , ukufunda kwalezinsuku , kuhambisana lokudlala

Abafundi bagqoke izigqoko zokuzivikela, zona ziyisibhakabhaka kuthi emakhanda bagqoke njalo izigqoko zokuzivikela ,zona zilithanga.

Abasafundi amabala wodwa emfundweni yaphezulu sebeqeqetshwa befundiswa imisebenzi yezandla lapho bayalungiselelwa ikusasa yabo.

Abafundi bemfundo yaphezulu kanye labemfundo ephakemeyo .Bagqoke izigqoko zempilakahle .Kukhanya isifundo abasenzayo ngesokuphenyisisa .

Izindlu zokufundela zakhiwe njalo ziyabukeka .Kunsuku zalamuhla bayalungisa phambili kwezindlu lezi .Uthola kulotshani obuhlanyeliweyo baqunywa kwaba kuhle .

Izikolo zalezi insuku zakhiwe ngobunono obuthile. Imiduli yakhona mihle. Kubuye njalo, kufakwe ucingo, olugombolozele isikolo.

Abafundi bebanga laphezulu bahlezi bagqoke izikipa ezimhlophe, balalele lapha befundiswa ngabezempilakahle.

Ifulegi yelizwe iyaphapha emoyeni. Kutshengisa ukuthi izindlu ezilapho kufunda abafundi bebanga laphezulu.

Abantwana baya esikolo, batshengisa ukuthakazelela izifundo zabo. Bazali asibaxhaseni abantwana ngezikhathi zonke.

Abafundi bebanga laphezulu, bagade amatafula ngoba abafinyeleli emafasiteleni .Kukhanya bahlanza isikolo sabo.

Sezinengi izikolo ezakhiwa nguhulumende ezama ukukhuthaza abantwana ukuthi bafunde. Imfundo iqakathekile.

Abezempilakahle bavakatshele abantwana abafunda ugwalo oluphezulu. Babafundisa indlela okumele begeze ngayo izandla.

Abantwana nxa besiya ezikolo bachapha imigwaqo. Kuqakathekile ukuthi bafundiswe indlela yokuchapha umgwaqo ukuze bengatshaywa izimota.

Sihle isakhiwo lesi, sakhiwe kahle. Abantu bayafisa ukufundela endaweni enje. Kuyabonakala ukuthi isikolo lesi sisemadolobheni.

Bayakholisa abafundi ungabafaka egcekeni lokudlalela badlala umdlalo beqe angani bengabamba isibhakabhaka

Abafundi bahlezi phandle bagqoke izigqoko ezimhlophe phezulu kubeka kulabeze mpilakahle bafake amabhakani phambili bayabafundisa

Kulo umduli kukhanya yisikolo sebandla leKhatholika .Lokho sikubona ngesithombe esitshengisiweyo esika mama uMaria

Abantwana besikolo bayayithakazelela imidlalo .Nxa bengaphuma ezindlini zokufundela baye egcekeni lokudlalela .Uthola bejabula kakhulu beqe beze befike khonale.

Abafundi bamile esangweni bagqoke amayembe amhlophe kukhanya isikolo sesitshayisile sebebuyela ngekhaya

Abafundi bebanga laphezulu sebetshayisile esikolo lamuhla bavakatshele abezempilakahle bayafundiswa ngendlela okumele baziphathe ngayo.

Abafundi basendlini yokufundela. Umbalisi uphambi kwabo uyafundisa. Inengi labo bayatshengisa ukuthi balalele ngoba bonke bahlezi bakhangela phambili.

Emfundweni yebanga laphezuu kutholakala ikhabothi lapho okuhlala khona ingwalo. Kulamatafula njalo lapho abafundi ababhalela khona.

Esikolo esikhulu lapho okufunda khona abantwana bebanga laphezulu. Nxa ufika egedini lesikolo uthola imbhalo etshiyeneyo etshengisa lokho ozakufica phakathi.

Abafundi bahlezi phansi phandle kukhanya ilanga liyatshisa ngoba sibona abafundi bekhangelise amakhanda phansi, abanye njalo sebekhiphile amajesi.

Abafundi bebanga laphezulu bathe wathalala phansi bahlezi etshanini obuluhlaza kulomuntu obukeka njengowezempilakahle okhulumisana labo

Kulezimota ezinengi ezimhlophe zithwala abafundi kukhanya namuhla izikolo zivaliwe bayaphindela emakhaya.

Imfundo yakulezinsuku is iphakethe, nanku umsebenzi osuyenziwe ngabantwana bemfundo yaphezulu. Bamangele ababalisi bayajabula ngalo umsebenzi.

Izikolo zakulezi insuku zigqagqelwe ngocingo kumbe ngomduli lokhu kwenzelwa ukuthi kungangeni loba ngubani esikolo kuvikela abantwana besikolo abaphakathi ukuthi kungabikhona umuntu obahlukumezayo.

Sakhiwe kuhle isikolo lesi silezindlu zokufundela ezilandelanayo phezulu sipendiwe ngompala obomvu sihle okwamagama.

Abantwana bemfundo yaphezulu, eye university, bahlala ezindlini ezihlanzekileyo. Bayakhuthazwa ukuthi indawo abalala kuzo, bayendlule ingubo.

Abafundi bemfundo yaphezulu eyunivesithi babuthene phakathi komduli omkhulu. Kukhona okufuna ukwenzakala.

Lapho okufundela khona abafundi kulendawo zokugeza amanzi, lendawo zokufaka izikhwama ukuze bengangeni lazo emalebhu.

Indlu le iyakhiwe kuhle, iyatshengisa ukuthi yisikolo sabafundi abafunda imfundo ephakemeyo. Umbala ependwe ngawo muhle kakhulu.

Bafaka amabhatshi amhlophe nke abafundi bemfundo ephakemeyo. Lapha kutshengisa ukuthi baselab benza isifundo sokuphenya

Abafundi bemfundo ephakameyo bafake ibhakani. Ibhakani leli ligqugquzela ukuqakatheka kokulondoloza izihlahla.

Izikolo zakulezi insuku zilungisiwe, ziyabukeka zinhle. Nxa uhamba awunyatheli okulothuli khona. Indawo zakhona, sezilungisiwe zabazinhle.

Abafundi bemfundo ephakameyo babala izifundi zabo bayabobotheka kutshengisa ukuthi bayakujabulela ukufunda asifundenini.

Ukuhlanzeka kuqakathekile empilweni zabantu. Abantu abasemfundweni ephakemeyo, batshengisa ukuhlanza izandla zabo. Nxa siphuma esambuzi asigezeni izandla.

Bafunda ingwalo zabo abafundi bemfundo ephakemeyo. Lokhu kuyabalungiselela ukuthi bephumelele ezifundweni zabo. Asikhuthazeni abantwana ukuthakazelela izifundo.

Isikolo esiqeqetsha abantwana bemfundo ephakemeyo. Kulebhakane phandle elilbhalwe ibizo lesikolo llesi.

Abafundi bemfundo ephakemeyo bafunda besebenzisa ama Computer. Lapha bancediswa ngumbalisi wabo ukusebenzisa.

Indlu yabafundi bemfundo ephakemeyo ilungisiwe, kulendawo zokuhlala kanye lendawo zokubhalela. Kuhle ukulungisa izindlu zabafundi kanje.

Emfundweni yaphezulu lapho okufunda kona amabantwana abaseuniversithi kulendawo eyokubalela phakathi lapha uthola ingwalo zonke ongazidinga

Abafundi bebanga eliphezulu bayafundiswa imisebenzi yezandla bengabaza kumbe bapende imiduli ibukeke.

Igceke lihlanzekile kuyabonakala ukuthi kufunda abantwana bebanga eliphakemeyo, izindlu zabo zinhle ziyabukeka kakhulu.

Abafundi beyunivesithi basebenzisa imitshina yokubona izinto ezincinyane imitshina leyi iyancedisa ukubona amagcikwane

Abafundi bemfundo emphakeneyo balendawo zokuhlala kulezindawo kumele baziphathe zihlanekile ngaso sonke isikhathi bangatshiyi izicathulo zigcwele indawo yonke.

Lapha kufundela abantwana abanengi kakhulu sibona ngomduli wakhona omkhulu njalo otshengisa ukuthi kulezindlu ezinengi ezokufundela phakathi.

Bayaphenya abafundi elebhu benza imihloliso etshiyeneyo bakhangela amagcikwane besebenzisa umtshina obona izinto zincinyane

Yakhiwe kahle indawo le ilezindlu eziphansi kube lezitezi ezitshiyeneyo kusiya phezulu kuyabonakala ukuthi kufunda abafundi bebanga eliphakemeyo

Abafundi be university bahlala duze lalapho abafundela khona kuyadingaka ukuthi badinge indawo zokuhlala duze lalapho abafundela khona

Zinhle indawo okufundela khona abafundi abemfundo ephakemeyo kulezihlalo lapho abahlala khona nxa befunda lemduli yabo minhle ipendwe kahle

kulotshani olubuhlaza tshoko kanye lezihlahla ezihlanyelwe zaba zinhle kulesi sikolo kuhle kuyabukeka

Izikolo zemfundo yaphezulu, ziyafakwa amabhakane phandle. Lokhu kwenzelwa ukuthi loba ngubani odlulayo odinga lesisikolo, asithole lula.

Abafundi bahlezi endlini yokufundela balalele umbalisi efundisa bonke bakhangele bakhangele phambili kukhona okhangele phansi kumbe oxoxayo